Rehefa ilay reraka avy manao fanatanjahatena iny na ihany koa ilay reraka avy mianatra amin'ny atoandro iny dia tsy adino ny mandalo eo amin'ilay mpivarotra izay mivarotra ranomboankazo mamy dia mamy amin'ny karazana loko maro isa-karazany.

Vahaolana iray hiatrehana ny fahatapahan-jiro lava reny ny fampiasana itony fitaovana manara-penitra, izay mandeha amin'ny lasantsy itony. Mazaka fitaovan-dakozia maro izy itony, ary mora ampiasaina ihany koa.

Rehefa alakamisy iny ny andro dia mahavatra mihitsy mamonjy tsena eny Mahamasina. Na kiraro na pôketra na akanjo dia hita eny avokoa. Ahitana karazana akanjo sy pataloha mihaja na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Pataloha maoderina afaka entina mianatra sy miasa ihany koa na entina mivavaka isak'alahady. Tsy voatery miditra tranombarotra lehibe intsony fa eny amoron-dalana dia efa ahitana ny tsara.

Rehefa mamonjy fety iny dia anisany mahafinaritra ny maso ny mahita vehivavy jefijefy sy tia mihaingo. Atao mifanaraka tsara ny kavina sy ny peratra, ampiarahana amin'ny vangovango miloko ranom-bolamena, misy haingony mena ny zorony roa, mamirapiratra sy manaitra maso erỳ ny mahita azy.

Manan-talenta tokoa ny Malagasy amin'ny fanaovana sarisary amin'ny taratasy na amin'ny rindrina, na ihany koa amin'ny lamba. Ao anatin'izany ny lambahoany, izay mampiavaka ny Malagasy ary nasiana irony trano, fiangonana, olona mitarika posy sy biby mampiavaka ny firenena malagasy.

Tsy ny anaty efitra malalaka feno latabatra sy seza ihany natao hoe toeram-pisakafoanana. Misy ihany koa irony toerana ivelan'ny trano, ny seza sy ny latabatra tsy adino, novelarina ihany koa ny elo fotsy lehibe mba hampisy malomaloka. Mahafinaritra satria miala mahazatra, natoraly, mahatazana ny lanitra manga sy ny hazo maitso midoroboka.

Mahafinaritra ery rehefa ilay avy mianatra sy avy miasa iny no mandalo irony mpivarotra ranom-boankazo izay manaitra ny maso irony, indrindra rehefa ilay andro mafana be iny. Ho an'ny sahirana hono, eny amoron-dalana. Fa ho an'ny manan-katao kosa eny amin'ireny trano lafo vidy ireny.